loori din tabi tiŋa ka di ŋmahangbaŋ nyɛ zaɣ nuɣso ka di naba nyɛ zaɣ sabila gbanpiɛla nyɛla bin ʒɛ di nyaanga ka yili kara ku nyɛ din ʒɛ bi tooni bi shab nyɛla bin pili zipila

silmiin bili nyɛla ŋun do o bin diɛmda gbuni o nyɛla ŋun mali zabiri ka so jinjɛm waɣanli ka yɛ liiga boɣa ŋmahi o bin diɛmda maa ŋmanila ziliji

Gbanpiɛla ayi nyɛla ban bɛ bi tuma niɛma ni n ʒɛ bi tuma Loori gbuni bi nyɛla bin pili zipila ka di nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka bi tuma niɛma maa nyɛ zaɣ dozima ka zaɣ tampilim booi booi li bi nyɛla ban gbubi buku

Salo nyɛla ban bɛ salin boɣali ni bi nyɛla ban gbiri salima shab gbubi soobuli nima gbambihi nyɛla din ʒɛ dinni ka tahapona gba nyɛ din ʒɛya ka kobiɛɣu n ku nyɛ ʒii zaa

Paɣasara nyɛla ban bɛ kuli nɔli bi nyɛla ban dari zaham zaham nyɛla din bɛ roba gbambihi ni paɣasara maa shab sola chinchina ka shab so jinjɛma bi nyɛla gbansabila

loori shɛŋa din nyɛ din tabi tiŋa zaɣ ʒiɛhi biɛni ka zaɣ dozima biɛni ka din nahangbana nyɛ nuɣso ka naan chɛ din gabi balli balli gbanpiɛla nyɛla ban ʒɛ di tooni

ŋarima din nyɛ dabam dabam n pa kom zuɣu ka yiya din nyɛ mɛ n tam kuli ʒɛ kom maa nangbani kpaŋa shɛŋa nyɛla yili ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ yili dozima zoli din nyɛ zaɣ titali ʒɛla yiya maa nyaanga

Kuɣi viɛla dinyɛ naɣichinsi kuɣusi bɛ duu ŋɔ ni duu maa luɣi shɛŋa nyɛla zaɣi piɛla ka di luɣi shɛŋa nyɛ zaɣi tampilima kuɣusi maa shɛŋa nyɛla zaɣi tampilima kari shɛŋa nyɛ zaɣi vakaha.

Paɣasara ata nyɛla ban bɛ binwola kohabu shee binwola maa nyɛla balibu balibu leemu nim bɛ dinni kodu nim biɛni Alaafee nim bɛ dinni ka wotamilo nim bɛ dinni

Palli zuɣu n boŋo ka paɣa ʒiya ka gbubi bia chɛchɛ nyɛla din do dinni ka chɛchɛ buɣum gba do n pahi so nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka gbubi nuchɛ ni baŋa n ŋmaari foto